Ebisolo biri mu ttale era waliwo ebisubi ebikaze, waliwo n'emiti era waliyo n'ensozi wabbali, ebisolo bino bikuumibwa mu bifo awakuumibwa ebisolo eby'obulambuzi era biri mu langi eya kivuuvu.

Ennyanja eriko amaato, amaato gano galiko ebintu, amaato olumu gabeerako ebintu ebitwalibwa mu bifo eby'enjawulo, ennyanja mu beeramu n'ebyennyanja abantu basomoka okuva mu kifo ekimu okudda mu kirala.

Envubu ziri mu mazzi. Envubu nsolo ebeera ku mazzi ne ku lukalu. Envubu nsolo nnene era nsolo ya bwa bulambuzi. Abantu bajja okulaba envubu.

Ennyanja eriko amazzi amateefu. Kuliko eryato ku nnyanja. Abavubuka bali mu lyato era bayina enkasi. Abantu bagenda mu nnyanja okuvuba ebyennyanja n'okusomoka okuva mu kifo ekimu okudda mu kirala.

Enjovu ziri wabbali mu busubi, waliwo enjovu ento n'enkulu, enjovu nsolo ya bwa bulambuzi, waliwo emiti mingi era wabbali waliwo ensozi, enjovu ziyina amatu amanene n'amasanga.

Ensolo eri mu langi eya kivuuvu n'eya kitaka. Eri mu kulya busubi. Ensolo eno w'eri obusubi buwanvu. Ensolo esangibwa mu bifo ebikuumibwamu ebisolo eby'obulambuzi.

Embuzi ziri ku ttale, ziri mu langi enjeru, enzirugavu n'eya kitaka. Waliwo emiti wabbali era n'omuddo, waliwo n'ensozi ezeesudde ebbali, waliwo abantu abeesibye obuleesu abali okulunda embuzi zino.

Ente ziri mu kkubo era emabega w'ente waliwo abali mu kuzirabirira be bayita abalaalo wabbali waliwo emiddo egikuze n'emiti. Mu kkubo mulimu enfuufu era mu maaso waliyo amayumba. Abantu balunda ente okufunamu ennyama n'amata.

Ekifo kirimu ebisolo eby'enjawulo, mulimu entulege, waliwo n'ekidiba eky'amazzi. Wabbali waliwo obusubi obumu nga bukaze obumu bwa kiragala wabbali waliwo emiti. Entulege ziri mu langi enzirugavu n'enjeru waliwo n'ebisolo ebirala ebiri mu langi eya kivuuvu.

Ppiki zisimbiddwa wabbali w'ekkubo, kuliko abantu abatudde ku ppiki era mu kkubo mulimu loole, ekkubo likozesebwa abantu ab'enjawulo okuva mu bifo ebimu okudda mu birala.

Enjuki eri ku kimuli. Ekimuli kiri mu langi emmyufu. Enjuki abantu bazirunda era ne baziggyamu omubisi gwe batunda ne bafunamu ensimbi. Enjuki kiwuka kikambwe nnyo.

Ebimuli biri mu langi eya kakobe, ebimuli bino birabika bulungi, abantu ebimuli babitunda era abalala babiteeka mmayumba gaabwe oba ne babitimbisa ku mikolo ng'okwanjula n'embaga.